Noba be la a zie ,gane peɛle biŋ la tabol zu, kyɛ ba mine dagli la dakogi zeŋ ka ba mine are.

Pɔgebo ane dɔɔbo zaa tuo la boma ba zure poɔ, ba saɛ la ba wagyerɛ kyɛ ka ba mine eŋ kɔkɔlee ba kɔkɔɛ ane ba nu pore zaa .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

Dɔɔ be la koɔ poɔ a mare la bie lɔre are la koɔŋ yiri bebe lɔre bebe a koɔŋ poɔŋ.

Bibiiri ane bombɛrɛ pɔgeba dɔba zaa laŋ la taa gbi dumo ba mine zage la ba nuuri ba mine gbi la dumo ba mine zeŋ la teŋɛ a duore ba gbɛɛ a eŋ.

pɔgeba mine ane dɔba mine are laŋ la taa, a nyɔge taa nuuri a zɛge baminesu la bompelaa, ba mine bonzeere, bamine bondoɔre a yɛre lɛɛ.

Buma bing la zeɛ tabol bing la a zeɛ sunsuuring gama bin laa be a tv meng bin la a tabol zu.

Noba be laa zie ba mine su la kaaya sɔglɔ ba mine boŋ peɛle kyɛ biŋ gaŋsoŋlɔ ane boŋ pilaa ba sɔŋsɔgliŋ a ziŋ.

Dɔɔba ane Pɔge ane bibiiri zaa are la ziyenne ,ba mine leŋ la zupele ba mine meŋ ba leŋ ba mine saɛ la kur ŋmaara kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ a teŋa soɔ .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

Noba be la a zie. Ba waa la bata. Ba taa la pɛn ba nuure poʊ. Kyɛ a doɔ su la kpar sɔglaa ka kang su kpar yuɔneyuɔne kyɛ ka a poge maale o zu.

Noba are la tigiri zie, a zԑge ba mine zԑge la bonzeere ka mine meŋ, ……………………………………………….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

Boma be la a zie lɔri bebe lɔri le la a be kɔva biŋ la a be lɔdɔrI meŋ are la a be.

Pɔge are la a dieŋ a dɛle a dankyini kyɛ su bondɔre ane bonsɔglɔ o eŋganeŋ.

Noba belaa zieŋ ba laŋ la taa yaga dɔba ane pɛgeba zaa ane bibiiri tabol biŋ la ba sɔŋsɔliŋ ka pɛŋ kpal yɛre dɔgle a tabol zu ka ba kyul ba zuri eŋ.

Pɔgeba ane dɔbɔ ane bibiiri laŋ la taa a are ɔnnɔ kõɔ ba biŋ la rɔbare a mine waa sɔgla ka mine waa peɛle ka a mine waa dɔre.

Nuba be la a zeɛ ba su la bun peɛle kaa kyuuni ziiri kye ka ba vɔgle zupili sɔglo ba zuri pou kye de ba gbeɛɛ teɛ teɛ a daga.

Boma be la a zie. Vũũ bebe. Felaaware meŋ be la a zie, ka felaawa zeɛ bebe.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

dakogre bin la die poʊ a dakogre waala dɔre ka teɛ are a waa fol kyɛ ka tv maar a die dankyeniŋ ka nesaala are a be

Noba be la a zie ba mine subla kaayɛ peɛle ba mine bonsɔgelɔ kyɛ GBA zupile ba zuri poɔ kyɛ ka lɔpelaa are ba puoriŋ

Noba be laa zie ba eŋ la nyɔbogi woore ba su kaayɛ sɔgelɔ ba mine kpare la zupile kyɛ tuo felaaware ba bɔgɔŋ

Neŋpeɛɛle dɔbɔ ne poobɔ zaa lang la taa are ba mine su la bonsɔglɔ ka ba mine su bonzeere kyɛwŋ nyobowoore ba nyobogreŋ ane ba nɔɛ zaa.

Poge tuo la bomma koɔrɔ ka a mine la zu bonkyaaree a mine kãã a pɔge gba la sɛpige kyɛ su kpare kyõɔnɔkyõɔnɔ.

Dɔbɔ ane pɔgebɔ zaa laŋ la taa a are ba waa la bata kyɛ ka kaŋa de la boŋ ko o to kyɛ ba zaa tɔɔre la nyoɔboge wɔɔre kyɛ bamine ba mine su kparesɔglɔ.

Noba mine su la kaayaa. Mine su la kaayaa follɔ, ka ba mine a su kparre zeere. Kyɛ kaa bayi dɔɔ teŋɛ, a bin hamma.

Lɔɛ be la a zieŋ, ka nensaalba be be. A lɔɛ mine waa la sɔgelɔ kyɛ ka mine waa peɛle a lantaa.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

Bibiiri ane dɔɔ be la a kankan diɛ poɔ, a dɔɔ ŋma la bon ŋmaare a dankyini a wulo a bibiiri, ba mine teɛ la ba nuure kyɛ ka ba mine ba teɛ.

Pɔgebɔ ane dɔbɔ, ane bibiiri zaa are la a daa poɔ, ba zaa nyɔgere la zoma a eŋ laare poɔŋ, rɔba folɔ ane bondɔre zaa kyɛ ka bamine a seɛ wagyɛre

Noba be laa zie naage biŋ la kɔbilii biŋ la teŋa dɔɔ duori la dakoo dɔɔ are la dakoo zu dɔɔ are la teŋa dɔɔ su la kpar pelaa ka kaŋa su kpar sɔgelaa

Pɔge zeŋ la dakogi zu, o biŋ la kolee o nimitɔɔre, computer biŋ la a pɔge niŋe, a pɔge su la kaaya sɔglo.

Pɔge be laa zie o dɔɔ la teŋɛ a leŋ zutal zeɛ kyɛ eŋ kɔkɔlɛɛre o kɔkɔriŋ kyɛ.

Bibiire ane nimbɛrrɛ dɔbɔ ane pɔɔbɔ zaa lang la taa a kankandie poɔ ba mine zeŋ la ba mine are la sazu kyɛ mine su kaayaa.

Bibiiri la ɔŋnɔ kɔɔ baapʋɔ. Bidɔɔbilee bata a de pɔglee boŋyeni. Ba zaa vuunee la a ɔŋnɔ kɔɔ. kaŋa bogitu waala buluu kyɛ ka bayi bogituru waa peɛle a dene laa